Momagumbo gopashinanena ohamu kala iipundi niitafuula yimwe yahongwa miiti noshowo miipilangi, ohayi monika nawa noonkondo.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa ya yoolokathana. Kiimaliwa ohaku kala kwa thanekwa iinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo shoka nosho wo aaleli yoshilongo.

Opuna iipundi niitaafula mbyoka hayi kala ya hongwa miiti noshowo miipilangi, ano aantu yena omawunongo gayoolokathana.

Aantu oyendji mongaashingeyi oha ye ilongele kuyo yene oongeshefa dhayo yene, taya landitha iinima yomaludhi gili nogi ili ngaashi iizalomwa, iikulya, iikunwa niikwawo yilwe.

Oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka ya simana monkalamwenyo yomuntu. Ohashi longithwa okulanda oompumbwe, noshowo okufuta iinima ya yoolokathana, ngaashi osikola.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi longithwa unene koshigwana. Ombaanga ndjika otayi kumagidha oshigwana shi ikaleke kokule nookalyamupombo. Nuuna ye li momalimbililo otaya dhengele kongodhi yawo yo 061 2992222.

Iimaliwa oyo yimwe ya simana monkalamwenyo yomuntu. Ohayi pumbiwa mokulanda oompumbwe dha yoolokathana nosho wo okufuta iinima yi ili noyi ili.

Momagumbo gopashinanena, ano momagumbo gomondoolopa ohaga kala ge na ehala hali ithanwa oseti. Mehala muka ohamu kala iipundi yomatyofa ya longekidhwa nawa, nuuna aayenda taye ya okutalela po omo nduno haya kuutumba.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni oyi na iimaliwa yomaludhi ga yoolokathana woo. Kiimaliwa yawo ohaku kala kwathanekwa aaleli yoshilongo shawo nenge oonzo dhopawunshitwe dhoka tadhi adhika moshilongo shoka.

Ombaanga yopamuthinga gopombanda, ano Standard Bank ohayi gandja ekwatho lyoshimaliwa unene komahangano noshowo koohandimwe nenge kaanasikola.

Momagumbo gopashinanena ano momagumbo gomoondolopa omuna ehala hali ithanwa oseti mehala ndyoka ohamu kala uupundi nuusikopa wuna oongala, ohamu kala woo oradiyo yomuzizimba.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Iimaliwa ohayi longithwa oku landa oompumbwe dha yooloka osho wo oku futa iinima yi ili noyi ili.

Aantu oyendji oye na oongeshefa dhawo, moka haya landitha iinima ya yoolokathana ngaashi: iikulya, iizalomwa, iikunwa nayilwe oyindjiyindji.

Iimaliwa oyi li ya yoolokathana kiilongo niilongo muuyuni. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yoolokathana, na ongushu yiimaliwa mbika ihayi kala ya faathana.

Iilongo ya yoolaokathana muuyuni oyi na iimaliwa ya yoolokathana wo. Kiimaliwa ohaku thanekwa aaleli yoshilongo shoka, nosho wo iinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo shoka.

Kehe oshilongo muuyuni oshina oshimaliwa shasho sha yooloka kiikwawo ngaashi oshimaliwa sha India inashi faathana noshaNamibia nenge shaAngpla. Iimaliwa mbika oyina wo ongushu ya yoolokathana.

Ombaanga yedhina Standard bank ohayi gandja ekwatho lyopa shimaliwa kaayilongi yokiiputu dhilo yo pombanda . Ano uuna yapumbwa ekwatho ombaanga ndjika ohai kwathele.

Momahala moka hamu pungulwa iimaliwa ngaashi moombanga. Iimaliwa ohayi kala ya pakelwa nawa moongundu yili momu sholondondo, omathele ogi ilile, omilongo ntano odhi ilile niikwawo oyindji.

Momagumbo gopashinanena, ano momagumbo gomoondolopa ohamu kala ehala hali ithanwa oseti mboka hamu kala iipundi yomatyofa yalongekidhwa nawa, notayi monika nawa. Uuna aayenda yeya oku talela po omo nduno haya thikile.

Pomahala gomayinyanyudho oha pu kala iipundi niitaafula ya hongwa miiti nosho wo miipilangi. Iipundi niitafula mbika ohayi monika nawa noonkondo.

Aantu oyendji mongaashingeyi oye na oongeshefa dhawo yoye ne, moka haya landitha iinima yi ili noyi ili ngaashi iikulya, iikunwa, iizalomwa na yilwe oyindji yindji.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni ohayi faathanitha oondando dhokulanditha oshowo dhokulanda opo oshigwana shitseye oondando ndhika nuuna taya yi kiilongo ya yookathana oye shi oondando dhiilongo.

Momagumbo gopashinanena ohamu kala oondunda dhokulala, ndhoka dha longekidhwa nawa, muna oombete dha yalwa nawa, dha longwa miipilangi nosho wo miinima yilwe.

Oombanga yotango yopashigwana ohayi gandja ekwatho lyopashimaliwa komahangano gi ili nogi ili. Ohayi gandja woo omakwatho kaanasikola nosho woo koohandimwe.

Omagumbo gomondoolopa ohamu kala oosikopa nosho woo iipundi niitaafula ya hongwa miiti nomiipilangi, naashoka ohashi monikitha egumbo nawa.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima yasimana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhi ili nodhi ili nosho woo oku futa iinima yayoolokathana.

Momagumbo gopashinanena ano momagumbo gomoondoolopa omu na ehala hali ithanwa oseti. Mehala moka ohamu kala uupundi nuutaafula nosho wo oradio yomuzizimba hoka aantu haya taala oonkundana.

Opu na iitafula mbyoka hayi kala ya hongwa miiti nenge miipilangi, ano aantu taya ilongele ku yooyene, taya longitha iikaha yawo oku longa iilonga.

Momagumbo gopashinanena, ano momagumbo gomoondolopa ohamu kala muna iipundi yomatyofa niitafula yahongwa miipilangi nosho wo miiti ano una aatalelipo yeya oku talela po oko nduno haya kutumba.

Ombaanga yedhina Nedbank otayi kunkilile oshigwana, opo shi kaleke omauyelele gawo gombaanga ga gamenwa, ano yi ikaleka kokule nookalyamupombo.

Ombaanga ya Standard Bank oyo yimwe yomoombaanga dhatseyika nawa moNamibia. Ohayi kwathele oshigwana mokupungula iimaliwa yawo, osho wo okukwathela omahangano ekwatho lyopashimaliwa.

Mongashingeyi aantu otaa lumbu nuuteknolohi. Uuna toyi moostola odhindji omuna omashina ngoka ho longitha kungoye mwene inaa pu pumbwa ekwatho lyomuntu. Ano to landula omilandu adhihe d ndhoka hi li po eto ningi shoka wa hala.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dha tseyika nawa moNamibia, nohayi kala nomathigathano moka aantu haya kutha ombinga e tayi isindanene oondola dhaNamibia omayovi gaali.

Aantu oyendji oyena oongeshefa dhawo, mpoka ha yiilongele kuyo mwene ,taya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi; oothewa, omagadhi ,iikulya ,niikwawo yilwe.

Oshimaliwa osho shimwe shomoompumbwe monkalamwenyo yomuntu. Oshimaliwa ohashi longithwa oku landa oompumbwe dha yoolokathana noshowo okufuta iinima yi ili noyi ili.

Iimaliwa oya pumbiwa monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhi ili nodhi ili nosho wo okufuta iinima ya yoolokathana.

Ombanga yotango yopashigwana otayi kunkilile ooshigwana shi kaleke oonomola dhawo dho paumwene dha gamenwa, ano uuna ookalyamupombo ya hala okuya kengelela naya kale ya kotoka, yo taya pula uuyelele owundji konomola yaFNB 06129924.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dhonkalamwenyo yomuntu. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe nosho wo okufuta iinima ya yoolokathana.

Momagumbo gomoondoolopa omuna ehala hali ithanwa oseti. Ohamu kala nduno iipundi yomatyofa, uutafula. Ohali kala lya longekidhwa nawa nuuna aaayenda tayeya megumbo opo nduno haya kuutumba .

Iilongo ya yoolokathana muuyuni oyi na iimaliwa ya yoolokathana wo. Kehe koshimaliwa okwa thanekwa omuperesitende goshilongo shoka nenge iinamwenyo hayi a dhika moshilonga mpoka.

Uunangeshefa mongashingeyi owa ninga okati komokutsi kukehe gumwe. Aantu oyendji monena oye na oongeshefa dhawo yene taya landitha iinima yi ili noyi ili ngaashi iizalomwa, iikulya nayilwe oyindji.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja ekwatho lyopashimaliwa, ongele okomahangano, okaanasikola nenge okoohandimwe. Ohayi gandja ekwatho moshigwana.

Ombaanga yedhina Net bank otayi kunkilile oshigwana opo shii kaleke kokule nookalyamupombo, nuuna yeli momalimbililo otaya vulu oku dhengela kongodhi yawo 0819592222.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima hayi kala ya pumbiwa monkalamwenyo yomuntu. Ohayi longithwa okulanda oompumbwe dha yoolokathana nosho wo okufuta iinima yi ili noyi ili.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana, opo wi ilandele okila yoye yokutalaleka. Ndjoka ya li yi na N$ 11 999, ihe ngaashingeyi ondando oya kuluka yi na owala N$ 10 999.

Ombaanga yaVenduka oyili tayi kunkilile oshigwana shi ikaleke kokule nookalyamupombo mboka haya kengelele ,oshoka yo kayena esiku yekupule nando oshimaliwa kongodhi yoye.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile oshigwana opo shilongithe omukalo gopashinanena taya vulu o okunana iimaliwa komayalulilo gawo gombaanga taya longitha uushina mboka wopautekinolohi.

Iimaliwa oya yoolokathana muuyuni. Kehe oshilongo oshi na oshimaliwa shasho nokoshimaliwa ohaku thanekwa iinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo shoka noshowo aaleli yoshilongo shoka.

Ohapu kala iinima oyindji mbyoka ya hongwa miiti noshowo miipilangi ngaashi iipundi, iitaafula nayilwe oyindji yindji.

Momagumbo gomoondoolopa ohamu kala ehala hali ithanwa oseti mu na omatyofa ge na uukuusinga noshowo uutaafula nuupundi. Ohamu kala nduno aayenda uuna ye ya okutalela po.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana opo wi ilandele okila yoye yoku talaleka ndjoka yali yi na oondola dhaNamibia omayovi gahetatu, omathele gatatu nomilongo omugoyi nomugoyi ihe ngaashi ngeyi oyi na owala oondola dhaNamibia omayovi gaheyali omathele gahetatu nomilongo omugoyi nomugoyi

Pomahala gomainyanyudho, ohapu kala uupundi nuutafula walongekidhwa nawa, nuuna aatalelipo tayeya pehala ndyoka, opo nduno haya kuuntumba, e taya nyanyukilwa pamwe.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja ekwatho lyopashimaliwa ngaashi komahangano gi ili nogi ili noshowo koohandimwe nenge kaanasikola.

Aantu oyendji oyena oongeshefa moka haya landitha enima yi ili noyi ili ngaashi oongaku, omapaya, oondjato , omagala nayilwe oyindji yindji .

Iimaliwa oyi li pamaludhi gaali, opuna iimaliwa yomafo noshowo iimaliwa yiitenda. Iimaliwa oya yoolokathana wo kiilongo niilongo.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana okwiilandela eshina lyoye lyokoopaleka ndyoka lyali lina oodola dhaNamibia eyovi omathele omuhoyi nomulongo omugoyi nomugoyi ihe ngaashi ngeyi ondando oya kuluka lina owala oodola dhaNamibia eyovi limwe omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya ilongele kuyo yene, yena oongeshefa dhawo yene haya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iikulya, iizalomwa, iikunwa niikwawo oyindji.

Momagumbo gopashinanena oha mu kala iipundi yomatyofa ya longekidhwa nawa noshowo uutafula, uuna aayenda taye ya okutalelapo omo haya kuutumba.

Ombaanga yedhina Nedbank oyo yimwe yomombaanga yishiwike nawa moNamibia na olundji ohayi gandja ekunkililo moshigwana opo shiikaleke kokule nookalyampombo kaashi ninge oshihakanwa.

Opu na oositola ndhoka hadhi mbaka oomboloto moka aantu haye dhi mbaka nokudhilathitha nuuna aantu ya hala okulanda omo haya yi mositola moka.

Aantu oyendji mongaashingeyi oyena oongeshefa dhawo moka haya landitha iinima yayoolokathana ngaashi iikulya, iizalomwa, iikunwa na yilwe oyindji.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile oshigwana opo shiikaleke kokule nookalyampombo una walimbililwa otovulu okupula uuyelele konomoola yawo yombaanga 0612992222.

Ombaanga yopamuthika gopombanda ano oStandard Bank Ohayi gandja ekwatho lyoshimaliwa komahangano giili nogiili noshowoo kaanasikola uuna yahala okwiilonga.

Ombaanga yopamuthika gopombanda ano oStandard bank otayi longo oshigwana nkene shina okunana iimaliwa oku za komayalulilo gawo gombaanga taya longitha uushina wopashinanena.

Namibia okuna iimaliwa yomafo yili momwaalu gwa yoolokathana ngaashi omathele gaali, ethele, omilongo ntano, omilongo mbali noshowo oondola omulongo.

Moondolopa dhayoolokathana ohamu kala aantu taya landitha iipindi yawo, ohaya landitha nduno iinima yomuthigululwakalo, nosho wo yimwe yili po yagwedhwa po.

Ombanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dha tseyika nawa moNamibia no yili tayi ka kwashilipaleka uudhano woChess momasiku omugoyi sigo omulongo gaMalitsa omayovi gaali nomilongo mbali nane, ehala opo Windhoek Gymnasium.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombaanga dha shiwikwa nawa moNamibia. Ohayi gandja ekwatho lyopashimaliwa komahangano, kaa iilongi noshowo koohandimwe.

Iimaliwa oya yoolokathana kehe koshilongo. Kiimaliwa ohaku thaanekwa aaleli yoshilongo shoka, noshowo oonzo dhopaunshitwe ndhoka hadhi kala moshilongo moka.

Momagumbo gopashinanena, ano momagumbo gomoondoolopa, ohamu kala omatyofa gopamuthika gwopombanda, noshowo uupundi nuutafula wulwe. Ohamu kala tamu monika nawa.

Aantu oyena omaunongo ga yoolokathana oyendji ohaya longitha iikaha yawo taya hongo iinima miipilangi oshowo miiti ngaashi oombete ,iipundi ,iitafula nayilwe oyindji.

Aantu oye na omaunongo ga yoolokathana, yamwe ohaya hongo iipundi miipilangi oshowo miiti naashika ohashi monika nawa noonkondo.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia, nohayi gandja omagano komahangano, nosho wo koohandimwe, ano tayi kwathele oshigwana.

Aantu oyendji mongaashingeyi oye na oongeshefa dhawo yene moka haya landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana ngaashi iikunwa, iikulya, iizalomwa na yilwe oyindji.

Moombelewa noshowo omahala gi ili nogi ili ohamu kala iipundi mbyoka yopamuthika gopombanda noshowo iitaafula ya longekidhwa nawa uuna aayenda taye ya okutalela po.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja ekunkililo moshigwana opo kaashi gandje uuyelele wawo wombaanga kookalyamupombo. Uuna yeli momalimbililo otaya vulu okudhenga konomola yombaanga 0612992222.

Oshilongo kehe iimaliwa yasho ya yoolokathana. Kiimaliwa yiilongo ohaku thaanekwa aaleli yoshilongo shoka nenge oonzo dhopaunshitwe dhoka hadhi adhika moshilongo shoka.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka ohayi pumbiwa okulanda oompumbwe dha yoolokathana noshowo okufuta iinima yi ili noyi ili ngaashi oosikola dhaanona noshowo iiyenditho.

Iilongo ya yoolokatha muuyuni ohayi gongala pamwe e tayi faathanitha oondando dhawo dhokulanda nenge dhokulanitha, opo oshigwana shi tseye oondando ndhika uuna tashi ka talela po kiilongo.

Iilongo oyindji muuyuni oyina iimaliwa ya yoolokathana kiikwawo. Ano yimwe oyili momafo noshowo iitenda. Iimaliwa oya yoolokathana, kehe oshilongo oshina oshimaliwa sha thaanekwa oonzo dhopaushitwe ndhoka dhili moshilongo shoka.

Pomahala gomayinyanyudho nenge momahala ngoka haga hiilwa ohamu kala iipundi niitafula yopashinanena ya longekidhwa nawa pamuthika gopombanda notayi taamba ko aayenda nawa.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana, opo wu ilandele eshina lyoye lyokuyoga ndoka lyali lyina oondola dhaNamibia omayovi gahetatu, omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi, ihe ngashingeyi olina owala oondola dhaNamibia omayovi gaheyali, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Iilongo oyinji muuyuni oyina iimaliwa ya yolokathana kwiikwawo ano ngaashi oshilongo sha Congo kashina iimaliwa yafathana naNamibia paku yelekanitha.

Longitha oka kalata koye kombaanga yotango yopashigwana, opo wii landele eshina lyoye lyoku yoga mositola yo nictus ndoka lya li lyina oondola dha Namibia N$ 8239 ihe ngaashingeyi ondando oya kuluka olina owala oondola dha Namibia N$ 7999.

Momahala ngoka haga pungula iimaliwa ngaashi moombaanga, iimaliwa ohayi kala yatulwa muungundu nuungundu, yili momusholondondo. Ohayi kala ya mangwa nuukenya, yo tayi yalulwa nuushina.

Aantu oyendji ngaashingeyi oyena oongeshefa dhawo moka haya landitha iinima yayoolokathana. Ohaya landitha iinima ngaashi iikulya, iikunwa, iizalomwa nayilwe oyindji.

Aantu oyendji koombinga noombinga oye na oongeshefa dhawo yene taya landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana ngaashi iikulya, iikutu, iikunwa na yilwe oyindji yindji.

Ombaanga ya Venduka oyi na iitayi moondolopa dha yoolokathana ngaashi mOtjiwarongo, mOshifo, mOshiwakopo, mOshakati nosho wo mOngwediva.

Momagumbo gopashinena, ano momagumbo gomoondoolopa, omuna ehala hali ithanwa oseti, moka hamu kala omatyofa, uutaafula nuupundi. Ohamu kala aayenda uuna ta yeya oku talelapo.

Aantu oyena omaunongo ga yoolokathana yamwe ohaya hongo iipundi niitafula miipilangi nomiiti naashika ohashi gandja etumbaleko kuyo oshoka ohaya longo iilonga ya simana.

Ombaanga yotango yopashigwana, ohayitalelepo iiputudhilo yopombanda. Ngaashi Unam na Nust ko Unam otaakatalela po momasiku gatatu sigo ga ne ga Maalitsa omanga ko Nust otaakatalela po mu gatano sigo muga hamano ga Maalitsa. Otundi ontimulongo nontiyali sigo ontine.

Moshilongo Namibia omuna aanangeshefa ya yoolokathana, haya landitha wo iinima ya yoolokathana ngaashi iikulya, iizalomwa, iikunwa nayilwe oyindji.

Ombanga yaVenduka oyp yimwe yomombanga dhoka hadhi kwathele oshigwana okupungula iimaliwa yawo. Ombanga ndjika ohayi tumu aanilonga yawo pomahala gi ili nogi ili opo ya kagandje uuyelele moshigwana.

Ombanga yedhina lyoNedbank ohayi kwashilipaleke omaudhano gontumba ngaashi omathigathano gokushinga uuthanguthangu nomusindani ohi isindanene omagano ge gontumba.

Iilongo muuyuni oyi na oondando dhayoolokathana. Uuna aantu tayi kiilongo yawo, ohaya tala kondando kutya odhalunduluka ngiini yo taya kala yeshishi.

Ombaanga yedhina NedBank otayi hiya aantu okuza koombinga noombinga opo ya kuthe ombinga methigathano lyetondoko lyookilometa omulongo. Omukuthimbinga kehe ota futu oodola dhaNamibia omathele gatatu opo avule okukutha ombinga.

Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo yomuntu oshoka ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhayooloka nosho wo okufuta yilwe ngaashi oosikola dhaanona.

Momahala gomainyanyudho ohamu kala iipundi niitaafula, ya hongwa miiti oshowo miipilangi, nuuna aataleli po taye ya oko nduno haya kuutumba, yo tayi inyanyudha.

Iilonho ya yoolokathana muuyuni oyina iimaliwa ya yoolokathana wo. Kiimaliwa yawo ohaku thanekwa iinamwenyo mbyoka tayi adhika moshilongo shoka noshowo aaleli yoshilongo nenge oonzo dhilwe ndhoka hadhi adhika moshilongo shoka.

Momagumbo gomoondolopa ano momagumbo gopashinanena omuna ehala ndyoka hali ithanwa oseti moka muna omatyofa nuutaafula wo, nuuna aayenda okutalelapo omo nduno haya thikile.

Aantu oyendji ohaya ilongele kuyo yene yamwe ohaya nduluka iitafula noshowo iipundi miipilangi nenge miiti.

Aantu oyendji mongashingeyi ohayi ilongele kuyoyene. Ano yena oongeshefa dhawo taya landitha iinima ya yoolokathana ngaashi iizalomwa, iikulya, iikunwa nayilwe oyindji.

Momahala ngoka haga hiyilwa nenge pomahala gomayinyanyudho ohamu kala iitafula yahongwa miiti oshowo miipilangi. Mpono hapu kala aatalelipo ngele ta yeya okwiinyanyudha.

Ombaanga yaVenduka otayi gandja enkunkililo moshigwana shi ikaleke kokule nookalya mupombo mboka haa taandeleke omauyelele kaage li mondjila ano ikaleka kokule waaha ninge oshihakanwa.

Aantu ohaya landitha iinima yomaludhi gi ili no gi ili. Ohaya landitha iikulya ngaashi omatama, omboga, iikapa, oonyanga , uunandeshi nosho tuu.

Iipundi mbyoka hayi kala ya hongwa miiti nenge miipilangi ohayi kala tayi monika nawa. Nopomahala ogendji gomainyanyudho oha mu kala iipundi ya tya ngaaka.

Ombaanga yomuthika gopombanda ano oStandard Bank , otayi kunkilie oshigwana opo shilopote omauyelele agehe ngoka kaa geli palandulathano, ano uuna uuna ookalyamupombo yahala okukengelela.

Uuna toyi momagumbo gomondolopa ano momagumbo gopashinanena ohamu kala muna okatafula ka hongwa miipilangi nenge miiti hoka kena uumeno ngashi oongala tadhi nyanyudha.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana, opo wu ilandele eshina lyoye lyokuyoga ndyoka lya lyina N$8799.00 ihe ngaashingeyi ondando oya kulu ka li na owala N$ 7999.00

Oshimaliwa osho shimwe sho moompumbwe monkalamwenyo yomuntu. Ohashi longithwa okulanda iinima ya yoolokathana, nosho wo okufuta iinima yi ili noyi ili ngaashi oosikola dhaanona, nosho wo omalusheno mo magumbo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja ekunkililo koshigwana shi ikaleke kokule nookalyamupombo, ano uuna wa dhidhilika ookalyamupombo taye ku kengelele lopota ayihe mbika. Toya dhengele konomola 0612992222.

Aantu oyendji oyena omaunongo gayolokathana, moka haya hongo iihongomwa miipilangi nosho woo miiti. Oha ya hongo nduno ngaashi iipundi, iitafula na yilwe oyindji.

Iilongo oyina iimaliwa yayoolokathana . Kiimaliwa ohaku thanekwa aaleli yayoolokathana noshowoo omagumbo gopashigwana moshilongo shoka.

Oombete dhimwe ohadhi kala dha longwa miiti nomiipilangi aantu yena uunongo tayi ilongele kuyoyene yo ya monemo iiyemo.

Momagumbo gopashinanena ohamu kala ehala hali ithanwa oseti. Mehala moka ohamu kala omatyofa niipundi noshowo uutaafula wa longekidhwa nawa. Nuuna aatalelipo taye ya okutalela po omo nduno haya kala.

Muunafaalama ohamu zi iikunomwa yomaludhi gayoolokathana ngaashi omatama, uunawamundesha, iikapa, oonyanga nosho wo yilwe oyindji.

Aantu oyendji mongaashingeyi ohayi ilongele ku yoyene, yena oongeshefa dhawo. Ohaya landitha iinima yi ili noyi ili ngaashi iikunwa, iikulya, iizalomwa nayilwe oyindji yindji.

Ombaanga yopamuthika gopombanda ano oStandard Bank, ohayi fala omayakulo pomahala gi ili nogi ili tayi gandja uuyelele koshigwana kombinga yombaanga yawo.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni oyi na iimaliwa ya yoolokathana wo. Kiimaliwa yoshilongo kehe ohaku kala kwathanekwa omathano giinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo shoka nosho wo aaleli yoshilongo.

Ombaanga ya Nedbank ota yi hiya aatondoki okuza koombinga noombinga, yakuthe ombinga methigathano, lye tondoko lyookilometa ntano noshowo omulongo. Omukuthimbinga kehe, ota futu oondola dha Namibia ethele nomilongo ntano, opo a vule oku kutha ombinga.

Ombaanga ya nedbank otayi hiya aatondoki okuza koombinga noombinga ya kuthe ombinga methigathano lyetondoko lyookilometa ntano osho wo omulongo. Omukuthimbinga kehe ota futu oondola dhaNamibia ethele nomilongo ntano.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni oyi na iimaliwa ya yoolokathana. Kiimaliwa oha ku kala kwa thaneka aaleli yoshilongo shoka, osho wo iinamwenyo mbyoka yili moshilongo shoka.

Aantu oyendji mongaashingeyi ohayiilongele kuyo yene. Oyena oongeshefa dhawo yene . Ohaya landitha iinima yomaludhi gayoolokathana. Ngaashi iikulya, iizalomwa nayilwe.

Ombaanga yaVenduka, oyali tayi hiya oshigwana shi kuthe ombinga muudhano woChess ,momasiku sho gali omugoyi sigo omulongo ga Maalitsa momayovi gaali nomilongo mbali na ne, ehala okwali koWindhoek Gymnasium.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni otayi faathanitha oondando dhawo dhoku landitha noshowo dhoku landa, opo oshigwana shi tseye oondando uuna tashi ka talela po kiilongo ya yoolokathana.

Aantu oyendji ohayi ilongele ku yoyene, oshoka oyena oongeshefa dhawo yene. Ohaya landitha iinima yi ili noyi ili ngaashi iikutu, iikulya nayilwe oyindji.

Momagumbo gopashinanena ano momagumbo gomoondoolopa ohamu kala uupundi nosho wo uutaafula wa hongwa miipilangi. Oha wu monika nawa, naantu oha ya tula po uupoto woongala.

Opuna iipundi mbyoka hayi kala ya hongwa miiti noshowo miipilangi, iipundi mbika ohayi adhika pomahala gomayinyanyudho noshowo momagumbo.

Iimaliwa oya yoolokathana kiilongo niilongo, kiimaliwa ohaku thaanekwa aaleli yoshilongo shoka nosho woo iimeno niinamwenyo mbyoka hayaadhika moshilongo shoka.

Aantu oyendji mongashingeyi oye na oongeshefa dhawo yo yene, taya ilongele kuyo yene, taya landitha iinima yi ili noyi ili ngaashi iikulya, iikunwa niikwawo oyindji.

Aantu oyendji mongaashingeyi oyena oongeshefa dhawo yene moka haya ilongele ku yo yene taya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iizalomwa, iikulya, iikunwa nayilwe wo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile oshigwana uuyelele mboka taya longitha owala uutekinoolohi oku nana iimaliwa yawo nosho woo oku tota omayalulo gawo gombaanga.

Iitafula mbyoka ya hongwa miiti nenge miipilangi ohayimonika nawa. Anoo aantu oyena uunongo wayoolokathana naashikaa ohashimonikitha pehala lyontumba puuwanawa.

Iimaliwa oyili pamaludhi gaali. Opuna iimaliwa mbyoka yomafo po opuna iimaliwa mbyoka yiitenda. Noshilongo kehe oshina iimaliwa yasho ya yoolokathana.

Aantu oyena omaunongo ga yoolokathana. Oyendji ohaya hongo iipundi miiti noshowo miipilangi, naashika ohashi kala tashi monika nawa.

Ombanga yopamuthika gwopombanda oStandard bank ohayi tumu aanilonga yawo pomahala gi ili nogi ili opo yavule okugandja uuyelele koshigwana kombinga yombanga yawo.

Momagumbo gopashinanena nenge moombelewa ohamu kala omatyofa oshowo iitafula yopamuthika gwopombanda ya longekidhwa nawa. Uuna aayenda ta yeya mo omo nduno haya kuutumba.

Uunangeshefa owa ninga omukalo ndjigilile konyala kehe omuntu okuna ongeshefa ye mwene, ohaya landitha nduno iinima yiili no yiili ngashi iikulya, iizalomwa niikwawo oyindji.

Iimaliwa oyili yayolokathana ngele tashiya kiilongo yi ili noyi ili ngaashi koshimaliwa shaTanzania osha yooloka kusha Namibia osho woo ongushu oya yoolokathana.

Ombanga ya venduka oyo yimwe yomoombanga hadhi kwathele aakwashigwana moku pungula iimaliwa yawo. Ombanga ndjika ohayi tumu aaniilonga pomahala giili no giili, opo yaka gandje omauyelele moshigwana.

Momahala moka hamu pungulwa iimaliwa ngaashi mombaanga, iimaliwa ohayi kala yatulwa muungundu momusholondondo na oyatulwa melandulathano yo tayi mangwa nduno nuukenya opo yiwape okuyalulwa nawa.

Ombaanga yopamuthika gopombanda, ano oStandard Bank ohayi tumu aanilonga yayo pomahala ga yoolokathana, opo ya ka gandje ekwatho nosho wo uuyelele kombinga yombaanga yawo moshigwana.

Aantu oyendji monena ihayiilongele kuyo yene yena oongeshefa dhawo moka haya landitha iinima yomaludhi gayoolokathana ngaashi iikulya, iikunwa, iizalomwa nayilwe oyindji.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena oongeshefa dhawo mono haya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili mono haya landitha iikulya, iikunwa, iizalomwa nayilwe oyindji.

Aantu ihaya yalula we iimaliwa niikaha yawo yowene oshoka opena iilongitho mboka yopashinanena ano uushina ohawu longithwa okuyalula iimaliwa yili momwaalu ogundji.

Ombaanga yedhina Nedbank yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia otayi kunkilile oshigwana shi ikaleke kokule nookalyamupombo, ano uuna wa dhindhilika ookalyamupombo taye ku kengelele lopota mbalambala konomola yawo yaNedbank.

Ombaanga yaVenduka ohayi gandja ekwatho lyoshimaliwa. Kwaamboka haya kutha ombinga momaudhano nosho wo komahangano gi ili nogi ili. Ano ombaanga ndjika ohayi gandja ekwatho moshigwana.

Ombaanga yaVenduka ohayi tumu aaniilonga yawo komahala ga yoolokathana, opo ya ka gandje uuyelele moshigwana kombinga ye longitho lyombaanga yawo.

Iimaliwa oyili yasimana monkalamwenyo yomuntu, ohayi longithwa okulanda oompumbwe dha yolokathana nosho woo okufuta iinima yiili noyiili.

Longitha okakalata koye kombaanga yoStandard Bank, okukuthako oshimaliwa e to landa iinima yomathele gaheyali, ngweye wiimonene ompito yokusindana oondola dhaNamibia omayovi gatano komwedhi.

Ombaanga ya Venduka otayi kunkilile oshigwana, shiikaleke kokule nookalyamupombo. Oshoka yokayena esiku yekupule oonomola dhoye dhopawumwene komayalulilo goye gombaanga.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni oyina iimaliwa ya yoolokathana woo . Kiimaliwa ohaku thanekwa aaleli yoshilongo shoka oshowo iimeno niinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo shoka.

Aantu oyendji mongaashi ngeyi ohayi ilongele kuyoyene yena oongeshefa dhawo yoyene. Ohaya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi mbyoka yopawu technology ngaashi oongodhi nayilwe.

Momagumbo gopashinanena ano momagumbo gomoondolopa omuna ehala hali ithanwa oseti muna omatyofa gena uukusinga noshowo iitafula niipundi poompito dhilwe.

Opu na iipundi niitaafula mbyoka hayi kala ya hongwa miiti nomiipilangi. Shika ohashi ningwa kwaamboka ye na uunongo woku longa iilonga mbika.

Momagumbo gopashinanena ano momagumbo gomoondoolopa . Ohamu kala iipundi mbyoka yomatyofa. Iipundi mbika uuna wa kuutumba ko oho kala wuuvite wa vululukwa nosho woo wu uvite ombili.

Oshimaliwa osho shimwe shomompumbwe yomonkalamwenyo yomuntu. Ohashi longithwa oku landa oompumbwe noshowo oku futa iinima ya yoolokathana ngaashi oosikola dhaanona nayilwe oyindji.

Iilongo yi ili noyi ili muuyuni ohayi faathanitha oondando dhayo dhoku landitha nosho wo oku landa. Noondando ndhika ohadhi lunduluka komumvo kehe.

Ombaanga yaVenduka otayi hiya oshigwana shi kuthe ombinga momaudhano gokondje ngoka taga ka kala ko momasiku 9-10 Maalitsa 2024, ehala oko Windhoek Gymnasium.

Aantu oyendji mongaashingeyi oyena oongeshefa dhawo yene, ano hayi ilongele ku yoyene. Ohaya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iizalomwa, iikulya nayilwe oyindji.

Iilongo ya yolokathana muuyuni oyi na iimaliwa yayolokathana wo. Kiimaliwa yawo ohaku thanekwa aaleli yoshilongo shoka. Nosho wo iimeno niinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo moka.

Momagumbo gopashinanena oha mu kala uupundi nuutafula wa hogwa miiti noshowo miipilangi. Nuna aayenda ta yeya okutalele po, opo nduno haya kutumba.

Momahala gomayinyanyudho ohamu kala iipundi niitaafula ya hongwa miiti nenge miipilangi. Piitaafula ohapu kala oongala tadhi nana aatalelipo.

Aantu oyendji oyena oongeshefa moka haya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi oongaku, omapaya, oondjato, iikulya noshowo yilwe.

Ombaanga yotango yopashigwana, ohayi gandja ekwatho lyopashimaliwa, komahangano, kaadhani yomaudhano, noshowo kaanasikola, uuna yapumbwa ekwatho.

Aantu oyendji koombinga noombinga, uuna yapumbwa iinima yontumba, ohayayi koositola, hoka haya adhako iilandithomwa yomaludhi gayoolokathana, ngaashi iikutu, iikulya, nayilwe wo.